Paɣisaribihi m-be kpe bɛ so yela liiga ʒee ka zaɣ'sabinli beni ka piri noosi makisi ka so so jinjam buluu ka di gbalipina ni chɛhichɛhi ka so gbubi bilaaki boodi ka pili zipili piɛlli.

Doo n tam pila zuɣu kuriti be pila maa zuɣu ka pili zipiligu yelɔw ka ga wɔch zaɣisabinli ka piri namda sabinli , ka so ʒɛ ɔnyaaŋa kapili zipiliʒɛɛ ka gbubi kuri waɣinli ka tihi ʒaya ka tankpaɣu do nimaani.

Niribi n laɣim n ʒiya ka yinɔ dirila fiila ka ye liiga piɛli nizipili piɛli ka yinɔ ye liiga dozim.

Bihi ata m-be kpe bibaayi nyɛla dabba Ka yino nyɛ paɣa Ka bɛ za gata gbuni Ka papu lɔhi gata maa puuni ka niriba ayi shɛba za bɛ nyaaŋa.

Naɣiguliba. ka bi guli niɣi n t pahi bɛ bahi bahi ata. kabiyinɔ so jin jam soja jin jam. kagbubi daɣu. ka so be tooni. ka ye liiga ʒɛɛ

Bia n-deeri awadi ka o ma ni o ba zaya n-nyɛ loori palli India doo.